Nindeeba omwanya ogubarikushariramu emisango eyibarikweta ngu nikooti. Harimu entebe, harimu meeza harimu na emizindaaro

Nindeeba omwojo akwasire omuhoro ayekorire akadeya aha mutwe harimu ebintu, omu maisho ge hariho ekiti ky'embaho hariho na nebinyatsi

Nindeeba abashaija bana kakwatsire omuti bariyo nibombeka enju aharubaju rw'enju hariho omuti gw'erangi ya kinyantsinyantsi hariho nka rubaju hariho n'enyanja.

Nindeeba enjoki ziri aha kibaho zikuza omwo omunda y'ekibaho aharubaju hariho ebinyaatsi hariyo omwirima

Nindeeba embogo eri omu binyaatsi ahaiguru y'embogo hariyo akanyoonyi kakye enyima y'embogo hariyo omuti aharubaju rwayo hariho ogundi muti

Nindeeba ebyombeko ndeeba amaato ndeeba embwa ndeeba rushoozi rurimu ebinyaatsi ndeeba obwoma

Nindeeba akaro omundiiro ndeeba eshabwe harumu n'obunyama omukabakuri.

Nindeeba omushaija ayemerire aha motoka motoka eyemerire nayo aha rubaju rw'emotoka hariho ebiyansi omu motoka harimu ondiijo omushaija, omushaijq ogu ayemeriire aine kamera

Nindeeba egaari y'omwika ndeeba abantu bariho ndeebaho ebiti ndeebaho ebyombeko ndeebaho ebinyaatsi

Nindeeba omukazi nanywa amaizi aharubaju rwe hariho enfuka ahandi aharubaju rwe hariho omwojo baaba bariyo nibahiinga haruguru rwabo hariho ebinyantsi biri omurangi ya kinyantsi.

Nindeeba a glass harumu obwoki aka glass kemereire aha kabaho aharubaju rw'akabaho haruho ebimuri n'obundi buntu bukyebukye burinka obunyantsi buri omurangi ya green hariho n'ebigambo .

Nindeeba eby'enyanja biri ahansi baamara kubiiha omu maizi .

Nindeeba ekibira ndeeba emiti ndeeba oruhanga ndeeba ebinyantsi .

Nindeeba enju, enju ibiri, emwe eriho amabati endiijo eriho obunyaatsi bwomire, enyima yaho hariho emitti aho omumaisho g'enju eyo obunyaatsi hariho ebidomora bishazire